Pediatric care a Hausa yana nufin jinya kula da lafiya jinya ga yara ƙananan. A wannan ya danganta da abubuwan kamar haka, na farko shi ne duba lafiyar yara tun daga haihuwa har girma. Abu na biyu shi ne yin riga-kafin cututtuka kamar na shan inna, cizon sauro da na ƙyanda. Bincike da magance cututtuka dake shafar ƙananan yara, samar da abunci mai gina jiki don inganta lafiyar yara. Abu na biyar shi ne yadda za su kula da lafiyar 'ya'yansu. Kulawa da lafiyar yarayana da mahimmanci don tabbatar da cewa sun girma cikin lafiya da ƙarfi. Wannan kaɗan kenan daga cikin abun da ake cema pediatric care.

Personal hygiene shi ne tsaftace jiki, tsaftace jiki yana da matuƙar mahimmanci don kiayaye lafiya da jin daɗi ga wasu muhimman abubuwa da ya kamata a kula da su ga tsaftace jiki, na faroko wanke hannuwa. Wanke hannuwa da sabulu da ruwa kafin bacci bayan amfani da bayan gida ko bayan taɓa wani abu mai datti. Na biyu wanke jiki, yin wanka kullum yana taimakawa wajen cire datti da warin jiki. Abu na uku tsaftace haƙura goge hakora sau biyu a rana don hana warin baki da cuttuttukan hakora. Abu na huɗu sanya tufafi tsaftattu ,canza kaya masu datti da kuma wanke su a kai a kai. Abu na biyar kula da gashi da farce wanke gashi yanke farce da tsaftace su don kaucewa ƙwayoyin cuta. Abun na ƙarshe shi ne amfani da turare.

Zan yi magana akan ma’anar planning for children idan aka yi magana akan planning for children ana nufin tsarawa ‘yan ƙananan yara tun daga bakin shekara biyar abun da ya yi sama tsara masu abubuwan da zai mori rayuwar su tun daga harkan karatunsu, abincinsu, tarbiyarsu, in karatu za a yi ana son a ƙadamar da yara sun kasance masu tarbiya, yara sun kasance masu nuna bajinta a kowane abu da suka tsinci kawunansu. P lanning for children ƙarin bayani akai yana nuni ta ya yara za suna tafiyar da rayuwansu ta harkar karatunsu, tarbiyarsu, iliminsu da kuma abubuwan da za su yi.

A abun da ake nufi da foshon konturol a likitance ko kuma in ce a Hausance shi ne kaman haka shi ne ƙimance yawan abinci domin kula da lafiya da kyauma yin rayuwa cikin farin iki da kuma annashuwa. A taƙaice kana sannan akwai hanyoyi da za ka bi domin ka koyi waɗanda za su taimaka maka ta hanyar yadda zaka ƙimane yawan abincin da za ka ci wanda ze gina maka jiki kamar irin su firotin sune abinci masu ƙara jini irin su wake idan akace furotin Kaman wake nama menen to hanyoyin da zakabi shine ka fahimci girma ko kuma ka ko kuma sais ɗin abini na farko kenan na biyu kayi amfani da ƙaramin filet da ci.

A abun da ake nufi da fos dilebri kiya shi ne kulawa da jariri bayan haihuwa. A nan idan nace jariri ina nufin yaro ƙarami daga haihuwa zuwa lokacin da za a yaye shi da zaran an hafi yaro akwai abubuwan da ya kamata a yi masa, na farko shi ne a duba a ga ko yaro yana numfashi daidai yin hakan ze taimka wajen ceto rayuwan jariri. A share majinan dake bakin jariri a buɗe bakin jariri, a sa yatsa ko sirinji a share majinan da ke bakinsa, a dinga shafa bayan jariri, a hankali hakan ze ɗumama a jikin sa, hakan ze sa jariri ya ji garau. Abu na biyu shi ne dole a kifar da yaro a ƙirjin mamarsa, abu na huɗu shi ne a taimaka a saka jaariri a nono da zaran an haife shi, na uku shi ne alluran rigakafi bcj da fg.

A idan muka ce firabeshon fo bad a likitance shi ne shirye-shiryen haihuwa ko kuma in ce hanyoyi da za a bi domin karɓan haihuwa wanda suka ƙunshi alamomin da za su bayyana kuma abun da ya shafi kwakwalwa duka za’ayi shiri. Na farko a abnda za a yi amfani da shi shi ne mental firifarashon mental firifarashon za a lura da abubuwan da suka shafi kwakwalwa. Na farko shi ne ita me haihuuwa ta gaya wa likitan da ze duba ma’ana da ze karba haihuwanta duka abubuwan da take ji na tsoro, sannan ki lura da yanda za ki sarrafa harshen ki, sannan ki lura da abun da ze goyan bayanki bayan haihuwa. Na biyu akwai bakin a je abubuwan da za su taimaka bayan haihuwa, na uku akwai bazbila tsarin haihuwa na huɗu shi ne na ƙarshe shi ne lebo haihuwan kenan wannan shi ne takaitaccen.

A idan muka ce firibantib hosfital inbekshin yana nufin cewa abubuwan da za a yi amfani da su domin ba da kariya da kamuwa da wasu cututtuka a cikin asibiti tun daga likitoci inda ke diban mara lahiya har su mara lahiyat. Abubuwan da ake amfani da su gasu kamar haka: kamar irin cututtukan da ake kamuwa da su kamar irin ciwon hanta, kamar amai da gudawa, kamat korona bairos shi ne tari a sarke numfashi. Sannan abubuwan da za a yi amfani da su su ne za a yi amfani da fesmak dat is takunkumi kenan. Na biyu za a yi amfani da safar hannu ita ce gulofs, na uku za a yi amfani da gilas shi ne tabarau kenan na ukun biyas za a yi amfani da rigar kariya dat is lafkot wannan shi ne a taƙaice.

A idan aka ce firibenshon and konturol manajment of inbestiyos dizis maleriya, ita ce hanyoyin da ake amfani da su domin kariya da kuma magance zazzafin cizon sauro a Turance ita ce maleriya. Da farko shi ne ze yi wahala a ce an tsira daga cizon sauro musamman a ƙasahsen dake da sauro da yawan gaskiya hakan ze iya samuwa ta hanyan raga wanda aka sanya ma magani, kashe sauro. Na biyu amfani da magungunan da suka shafi rigakafi mutum ze iya zuwa wurin likita domin niman shawarar da ze yi amfani da shi kan sa daga zazzafin cutan cizon sauro akwai wani man shafawa a jiki wanda sauro be ƙaunan sa akan iya amfani da shi. Na uku tsaftace muhalli, sauro yana rayuwa ne a wuri ne mara tsafta don haka ya zama wajibi a gare mu domin kariya daga cuta zazzabin cizon sauro ya kasance mun tsaftace muhallinmu ba tare da barin shi cikin dauɗa ba.

Idan aka ce fublik riakshin aut filanti shi ne idan aka tabbatar da wata cuta wadda take saurin yaɗuwa a cikin alumma a wani wuri ko kuma a wani gari za’a ɗaukan saurin ɗaukan matakin gagawa wannan matakin gaggawan da aka ɗauka shi ake cema riakshon wannan riakshon ɗin za a ɗauki saurin ɗaukan matakin gaggawa domin a tsayar da cutar daidai nan bakin inda take ba tare da bari ta sake yaɗuwa a wani wuriba ta hanyat a samar da wasu solishon santas ta hanyan bada sanarwa a cikin alumma cewa mutane su kula an samu tabbatar da faruwar wata cuta kamar irin korona za’a sanar da mutane domin su kula sai na tanaji wannan shi ne.

um idan aka ce public healths annoucement. public healths announcement kamat um sanin wa ga jami’an lahiya masu ba da kariya ko kuma masu kula da yaɗuwat wasu cututtuka masu saurin yaɗuwa a cikin jikin al’umma waɗan da suka haɗa da cuta me sarƙe numfashi itace korona biros kamar amai da gudawa kamar amai da gudawa kamar measles shine na kwalkwalo duka waɗan nan cututtuka suna ƙarƙashin kuwar foblik helts waɗannan da aikin su had aikin suyi su gano inda cuta ta bulla domin ɗaukan mataki gaggawa dakatar da ita sannan foblik hels suna prevention ma’ana alluran rigakahi na prevention.

Idan aka ce fublik riakshin aut birek shine idan aka tabbatar da wata cuta wadda take saurin yaɗuwa a cikin alumma a wani wuri ko kuma a wani gari za’a ɗaukan saurin ɗaukan matakin gagawa wannan matakin gaggawan da aka ɗauka shi ake cema riakshon wannan riakshon ɗin za a ɗauki saurin ɗaukan matakin gaggawa domin a tsayar da cutar daidai nan bakin inda take ba tare da bari ta sake yaɗuwa a wani wuriba ta hanyat a samar da wasu solishon santas ta hanyan bada sanarwa a cikin alumma cewa mutane su kula an samu tabbatar da faruwar wata cuta kamar irin korona za’a sanar da mutane domin su kula wannan shi ne.

A idan akce foblik sanitashon shi ne tsaftace yanayi ko’ina taftace dukkanin muhalli, tsafta jerin ayyuka ne da aka yi don kiyaye lafiya da cewa hukumar lafiya ta duniya wato who tsafta tana nufin yanayi da ayyukan da yake taimakawa wajen kula da lafiya da hana yaɗuwar cututtuka, kamat misali kamar fasinal haijin kamar tsaftar mutum misali yana nufin tsaftar jiki, ana kuma iya haɗa ayyukan tsafta zuwa cikin masu tsaftar gida ta hayar yau da kullum wanda ya shafi tsaftar wurin bacci, tsaftace abinci, tsaftace gida yana haɗawa wannan ke hannu tsaftar numfashi, tsaftar abinci, tsaftar gida, tsaftar kicin da dai sauransu.

A idan aka ce kwaliti kiyo a ɓangaen lafiya ko kuma in ce a ɓangaen kiwon lafiya, kwaliti kiyo na nufin sama da ingattacen kula da lafiya wanda ke tabbata da ingattaciyan magani wanda ke tabbata da ingattaciyan magani a marasa lafiya tare da kiyaye lafiyansu, rage kurakurai da sama da jin daɗin marasa lafiya. A akwai waɗannan abubuwan sun haɗa da haka: na farko shi ne ingattaciyan magani samar da magunguna ta hanyoyi jinya masu tasiri da su dace da binciken kimiya, na uku kare lafiyar marasa lafiya, rage haɗarin kukurai a asibiti da yaɗuwa cututtuka. Na uku ingattacen amfani da albarkatu, na huɗu kula da marasa lafiya bisa ga buƙatansu, na biya adalci da kiwon lafiya waɗannan su ne.

A yadda ake gane alamomin rashin kwakwalwa ko kuma in ce hankali ga mutum. Rashin lafiyar hankali yana da alamomi daban-daban kuma yana iya shafuwar yadda mutum ke iya tunani, jin daɗi, habi ga wasu daga cikin alamomin da za a iya lura da su a gane cewa yana da ciwon kwakwalwa abu na farko shi ne canjin yanayi da hallaya kamar rashin jin daɗi na tsawon lokaci, ciwon zuciya ko damuwa, yawan fushi, rashin haƙuri ko jin takaici ba tare da dalili ba, jin tsoro ko da damuwa akai-kai. Sannan na biyu shi ne matsala a tuani da fahimta ta hanyan rashin iya mayar da hankali ko yanke shawara, na uku matsalar barci, rashin iya bacci mai yawa, na uku matsaloli mai ciki na biyar matsalar zamantakewa.

A yadda ake rage illar gurɓacewan muhalli ga lafiyar ɗan’Adam gurfacewa iska, ruwa da abinci na iya haifar da cututtuka da matsalolin lafiya kaman irin su asma, ciwon hunhu, cututtuka zuciya da kuma cututtuka masu nasaba da sinadari masu illa. Ga hanyoyin da za a bi domin rage gurɓacewan muhalli a lafiyar mutum na farko shi ne rage gurɓacewan iska ta hanyan amfani da motoci masu ƙarancin hayaƙi da kuma shuka itatuwa, tace iska ta hanyan rage illa gujewa hayaƙin sigari, na biyu rage gurɓacewan ruwa ta hanyan tsaftace ruwa kafin sha da kuma gujewa zubar da datti a ruwa. Na uku rage gurɓacewan abinc ita hanyar gujewa magungunan feshi da hawa, na huɗu yaƙar gurɓacewan muhalli wannan shi ne a taƙaice Hausa.

A yadda ake rage bambanci da nuna wariya ga masu matsalar lafiyar hankali ko kuma in ce lafiyar kwakwalwa, a wasu al’ummomi ana kallon mutane dake fama da matsalar lafiyar hankali da wariya, launin fata wanda ke sa su su ji ba daɗi ko kuma ke sa su su ji kunyan tsoron neman taimako. Don rage wannan sitigima ga wasu hanyoyi da za a bi domin kare wannan na farko shi ne ilmantar da jama’a shi ne bayar da gaskiyar bayani yadda ilimi game da cututtukan lafiyar hankali dan kawar da tunanin ƙarya da ake da shi, sannan da magance jahincin mutane. Na biyu ƙarffa gwiwar, ƙarfafa gwiwa da masu matsalar lafiyar hankali, a bayyana wa mutane cewa ba abin nuna wariya ba ne su nemi taimakon likita in suna fuskantar lafiyar, hankali samar da ingataccen taimakon likita, bayar da misali masu kyau.

Ahh regular check-up. Muhimmancin duba lafiya akai-akai yana da matuƙar muhimmanci domin yana taimakawa wajen gano cututtuka da wuri da hana su ƙara ta’azzara. Ga wasu dalillai da ya sa yake da amfani. Na farko, gano cutar tun da wuri kamar hawan jinni, ciwon zuciya, da ciwon daji, tun kafin su yi muni. Sannan yana taimakawa wajen gano matsalolin lafiyar ƙwaƙwalwa ko damuwa da ciwon zuciya. Na biyu, kare kai daga cutarwa; idan likita ya gano wata matsala da wuri zai iya bada shawara ko magani da zai hana ta ƙara ta’azzara. Abu na uku shi ne bibiyar matsayin lafiya. Abu na huɗu inganta lafiya da rayuwa mai daɗi. Yaushe ake buƙatar duba lafiya, duk shekara ana son a yi sau ɗaya ko sau biyu idan ba a da wata matsala.

Relaxation techniques, abun da ake nufi da Relaxation techniques su ne hanyoyin hutu da natsuwa. Hanyoyin hutu da natsuwa suna taimakawa wajen rage damuwa da jawo natsuwa ga jiki da kuma zuciya. Ga wasu hanyoyi da za a iya amfani da su. Na farko shi ne shaƙar iska a hankali shi ne deep breathing a turance, ta hanci a riƙe na ɗan wani lokaci sannan a fitar ta baki. Wannan yana taimakawa wajen rage gajiya da kuma damuwa. Abu na biyu tunani da kuma mayar da hankali zaunawa a wuri mai shiru, ka rufe idanuwa ka mayar da hankali kan numfashi ko wani abu mai daɗi. Abu na uku yin addu'a ko azkar yana haddasa farin ciki da annashuwa. Abu na biyar daukar hutu. Abu na huɗu jin kida mai sanyaya rai wasanni ko tafiya a hankali.

Reliable source of information idan ana neman ingantacciyar bayanai game da kiwon lafiya yana da ƙyau a dogara da manyan cibiyoyin lafiya da masana ilimin kiwon lafiya ga wasu amintattun hanyoyi. Na farjo shi ne asibitoci da kima saura likitoci. Idan kana da wata matsalar abu mafi ƙyau shi ka tuntubi likita ko asibiti mafinkusa da kai. Na biyu shafukan yanar gizo na hukuma. Ana iya samun ingantattun bayanai daga shafukan internet na ƙungiyoyi lafiya Kamar irinsu WHO wato world health Organisation, ita ce ƙungiyar lafiya ta duniya. Na uku CDC, Centre for disease control wato cibiyar kula da cuttuttuka. Na huɗu NIH. National institute of health.

Religion telorance in hospitals. Shi ne juriya da hakuri game da addini a asibitoci. Yana da matuƙar mahimmanci domin tabbatar da adalci da mutumta kowa a asibiti. Dole ne a ba kowa kowanne mara lafiya dama da yancin yin ibadarsa ba tare da tsangwama ba. Likitoci da ma'aikatan lafiya ya kamata su kula da bukatun addinin marasa lafiya kamar ba su damar yin sallah kiyaye abuncin da yake da alaƙa da addininsu da gujewa duk wani abu da zai hana su jin daɗi a wajen jinya. Haka ya zama wajibi a hana nuna bambanci ko wariyar launin fata a kan dalilai na addini domin kowa yana da hakkin samun kula irin ɗaya ba tare da nuna bambancin addinin ko wani ƙabilanci ba. Samar da yanayi mai cikakken.

A resfektin feshen cowis. Idan aka ce resfektin feshen cowis shi ne girmama zaɓin mara sa lafiya yana da matuƙar mahinmanci a asibiti kowane mara lafiya yana da haƙƙin yanke shawara kan jinyanrsa ciki har da zaɓin irin maganin da yake so ko finkar wani kalar jinya da bai yarda da ita ba. Likitoci da masu aikatan lafiya ya kamata su mutunta ra’ayoyin marasa lafiya su ba su cikakken bayanin zaɓin da suke das hi sannan su girmama yanke shawara da suka yi matukar ba zai kawo hatsari a lafiyarsu ba. Hakan ya dace a mutunta buƙatun addini, al’ada da tunani na mara lafiya domin hakan yana ƙara amincewa da fahimtan juna tsakanin mara lafiya da likitoci, wannan zai taimaka wajen ingata kula da lafiya da kuma jin daɗi a lokacin jinya.

Responding turning public respond to alert and wallet using social media. Shi ne martani da gargaɗi ko faɗakarwa ta hanyar sada zumunta a lokacin da aka fitar da gargaɗi ko fadakarwa wato alert and warning. Ta hanyar sada zumunta yana da matuƙar mahimmanci a san yadda za a mayar da matmrtani yadda ya kamata, ga wasu hanyoyin kamar haka: na farko kafin a yaɗa kavari ko mayar da martani a tabbatar da cewa an kammala cikakken sakon gargaɗin. A fahimci me ake fadakarwa a kai kamar su hanbaliyar ruwa, gobara, ɓullar wasu cututtuka mSu saurin yaɗuwar ko wani haɗari. Na biyu tabbatar da ingantaccen bayani. Abu na uku yaɗa bayanai masu inganci. Abu na huɗu shi ne kiyayen gargaɗi.

Rols of midiya in helis kiya shi ne rawan da kafafen sada labarai suke takawa a fannin kiwon lafiya, kafafan wasa labarai na da matuƙar mahinmanci a wajen inganta kiwon lafiya da wayar da kuma jama’a game da lafiyar su. Ga wasu game daga cikin mahinman abubbuwa da suke yi: a fannin kiwon lafiya abu na farko shi ne wayar da kai kafafen wasa labarai na taimakawa wajen watsa labarai game da cututtuka, hanyoyin kariya daga gare su da kuma ingattacen tsarin rayuwa, misali suna sanar da mutane game da cututtuka kamar ciwon zuciya, sukari, ibola da yadda za ka kare kai. Abu na biyu faɗakarwa da gaggawar sanarwa yaɗa labarai daga hukumomin lafiya, ƙarfafa mutane su ɗauki matakin lafiya, abu na biyar magance jita-jita da labarai na ƙarya, abu na shidda umurtan jama’a, koyar da ma’aikatan lafiya.

A kalmar shedur a Hausance na iya samu fassarori daban-daban da yadda ake son anfani da ita, jadawali ana nufn ana anfani da wannan idan ana nufin ke abubbuwan da za a yi wani lokaci, lokaci da aka tsara idan ana nufin lokacin da aka riga aka ƙayyade don wani abu, misali jadawalin aikin ka ya cika, ina da jadawali na karatu, muna da tsari na taro kamar tsari ko kuma jadawali, lafiya kamar tsarora da aka yi don gudanar da aikin lafiya kamar irin rigakafi, allura ba da magani da sauransu.

Idan aka ce sensational health risk, sensational health risk, yana nufin kiwon lafiya da aka ƙayatar da cika da yawa ko hadurar lafiya da aka tayar da hankali a kansu foye da ƙima fiye da yadda ake zato fiye davyadda suke, fiye da yadda ake tsammani. Za a iya fassara shi hanyoyi daban-daban. Haɗaran lafiya da aka cika da yawa. Na biyu shi ne Barazanar lafiya da aka tayar da hankali a kansu, matsalolin lafiya da aka ƙara girmansu fiye da yadda suke. Misali wasu kafofin yaɗa labarai na tayar da hazo na tayar da ƙura na tayar da hankula kan wasu haɗurar lafiya fiye da yadda suke, fiye da ƙima, karka damu da labari wata kila hadarin lafiya kamar yadda aka ambata an cika shi ne da yawa, mtsayin shi bai kai yadda ake tsammani shi ba matsayin shi bai kai a ji tsoron shi ba.

Idan aka ce sexual consent, sexual consent shi ne yarda ko amincewa da da jima'i yana nudi cikkaken amincewar da mutum yake bayarwa kafin yin jima'i wanda ke da mahimmanci wajen kare lafiyar jiki da ta hankali. Na farko shi ne yarda dole ta kasance cikakkiya, mytum dole ya fahimci abin da yake amicewa da shi ba tare da tilastawa ko yaudara ba. Na biyu lafiya da tsaro, yarda na da mahimmanci wajen gujewa yaɗuwar cututtuka kamar irinsu sida, ma'ana irinsu cututtuka masu karya garkuwar jikin ɗan Adam da sauran cututtukan dake da alaƙa da cututtukan jima'i. Na uku haƙƙin jiki kowanne mutum na da 'yanke shawara a jikinsa dole ne a mutumta wannan 'yanci. Na huɗu tasirin hankali da shaye-shaye.

Sleep patterns, abun da ake nufi da sleep patterns shi ne yanayin bacci. Idan aka ce yanayin bacci, yana da mahimmanci fa lafiyar ɗan Adam isan mutum na samun isasshen bacci yana taimakawa jiki ya huta ya gyara kansa kuma yana ƙara karfi garkuwar jiki. Muhimman bayanai game da yanayin bacci ga lafiya ɗan Adam yana samun isasshen bacci, yawancin manya suna buƙatar awanni bakwai zuwa tara a kowacce rana; yayin da yara suke buƙatar fiye da haka. Abu na biyu shi ne samun ingantaccen bacci, dole ne mutum ya samu bacci mai ƙyau ba kawai tsawon lokaci ba. Bacci mai ƙyau yana nufin bacci ba tare da farkawa ba. Abu na uku shi ne illolan rashin yin bacci, rashin yin bacci yana haddasa gajiya, yana haddasa damuwa, yana haddasa hauhawar jini, ciwon zuciya. Sai abu na ƙarshe shi ne inganta bacci.

Yadda ake kula ko yadda ake magance damuwa, damuwa wani yanayi ne da yake faruwa idan mutum yana cikin matsin lamba ko damuwa a rayuwa idan ba a sarrafa shi yadda ya kamata ba, zai iya shafar lafiya ta jiki ko ta hankali. Hanyoyin rage damuwa ga su kamar haka na farko yin numfashi mai zurfi idan kana cikin damuwa ka yi ƙoƙarin shaƙar iska a hankali kuma ka saki a hankali wannan yana taimakawa wajen rage damuwa wajen sakin sinadarin ke sa farin ciki. Abu na biyu shi ne motsa jiki, yin motsa jiki kamar tafiya ko yoga yana taimakawa wajen rage damuwa. Abu na uku samun isasshen bacci abu na huɗu yin ibada da zikiri. Abu na biyar shan ruwa da ƙyaƙƙyawar abinci. Abu na bakwai tattaunawa da abokai ko iyali. Abu na takwai yin wasanni da iyali.

Tuberculosis ciwon tarin fuka, idan aka ce ciwon tarin fuka, cuta ce da ƙwarya cuta mai suna microbecterian Tuberculosis ke haifarwa. Wannan cuta tana shafar hunhu mafi yawa amma tana iya kama wasu sassan jiki kamar ƙwaƙwalwa, koda da ƙasusuwa. Yadda tarin fuka ke yaɗuwa, tarin fuka na yaɗuwar ta iska idan mai ɗauke da cutar ya yi tari, atishawa ko magana kuma wani ya shaƙi iskar mai ɗauke da ƙwayar cutar. Na biyu cutar na iya yaɗuwa cikin sauki a inda mutane ke taruwa da yawa musamman idan babu isaka mai ƙyau. Alamomin tarin fuka, na farko yin tari fiye da makwanni biyu, rashi nauyi ba tare da dalili ba, gajiya zazzaɓi da zufa da dare, rashin. Jin yinwa da sauran.

Traditional village About Breast Feeding, shi ne ƙyamata da al'adun gargajiya game da shayar da jariri. A al'adun gargajiya daban-daban akwai wasu ra'ayoya da imani game da shayar da jariri momo. Wasu daga ciki waɗannan raayoyin na da ƙyau, amma wasu na iya haifar da matsala ga jariri wasu na wasu imani na gargajiya game da shayarwa. Abu na farko shi ne shayar da jariri nonon farko ba shi da amfani a wsu wurare ana jin cewa nonon farko waro cholesterol da Hausa ba shi da amfani konyan cutuwa wasu mata na zubar da shi. Gaskiya cholesterol yan da sinadari masu ƙarfafa garkuwar jariri kuma yana da matuƙar mahimmanci. Na biyu idan uwa ta shiga ciki ciki dole ta daina shayarwa. Na uku cin wasu abinciccika na ƙara yawan girma nono da kuma ragewa. Idan jariri ya sha nono na daɗewa zai rangwance.

Traditional pregnancy care Practice, abun da ake nufi da traditional pregnancy care practice shi ne hanyoyin kula da ciki a al'adun gargajiya. A al'adun gargajiya akeai hanyoyi da ɗabi'u da mata suke bi da mata masu juna biyu sike bi don kula da lafiyarsu da lafiya jariri dake cikinsu baya. Wasu daga cikin waɗannan hanyoti suna da amfani amma wasu na iya zama masu haɗari .hanyaoyi kula da cika a maganin gargajiya. Shi ne amfani da ganyaye da kayayyakin halita a wasu wurare, masu masu juna biyu sina shan ruwan ganye, magarya, zigale ko kuka don ƙara karfin jiki da rage gajiya. Amfni da ruwan dabono do. Karfin kuzari da rage ciwon ciki. Na biyu kiayyewa daga wani kalar abunci shi kenan.

Treating code, isana ak ce treating code maganin yanke jiki da ciwo wanda ya haɗa da ciwon jiki kugu, idon kafa hannu baya da kuma tsokoki. Ciwo a gabobi tsokokin da baya na ɗaya daga matsalolin da yake damun mutane musamman tsofaffi lo masu aiki mai nauyi. Haka kuma yanke jiki wato code a turance na buƙatar kula ta musamman don hana kamuwa da cututtuka da kuma ɓarkewa. Maganin yanke jiki da yadda ake kulawa da shi. Na farko shi ne wanke yankan da ruwa da sabulu idan mutum ya yanke jiki. Abu na farko shi ne a yanke ruwan tsafta kamaririn Hydrogen da sauran dukka. Amfani da ruwa ko gishiri ko zuma. Amfani da magani gargajiya rufe wurin.

Trusting Expect Information, idan aka ce trusting expect information shi ne ami cewa da bayanan masana a fanni daban-daban kamar irin fannin kiwon lafiya. Yana nufin dogaro da shawarwari ko bayanai daga likitoci ko ƙwararru waɗanda suka ƙware ta fani daban-daban ko wanda suka ƙware a fannin kiwon lafiya. A cikin wannan yanayi yana da mahimmanci a bi shawarwarin likita ko sauran masana lafiya, saboda suna da ilimi da kwarewa wajen fahimtar cututtuka magunguna da ha yoyin kiwon lafiya. Wannan yana taimakawa wajen samu ingantacviyar kula da lafiya ya kuma rage yiwuwar samun kurakurai ko rashin fahimta wajen magance matsala.

Tuberculosis ciwon tarin fuka, idan aka ce ciwon tarin fuka, cuta ce da ƙwarya cuta mai suna microbecterian Tuberculosis ke haifarwa. Wannan cuta tana shafar hunhu mafi yawa amma tana iya kama wasu sassan jiki kamar ƙwaƙwalwa, koda da ƙafufuwa. Yadda tarin fuka ke yaɗuwa, tarin fuka na yaɗuwar ta iska idan mai ɗauke da cutar ya yi tari, atishawa ko magana kuma wani ya shaƙi iskar mai ɗauke da ƙwayar cutar. Na biyu citar na iya yaɗuwa cikin sauki a inda mutane ke taruwa da yawa musamman idan babu isaka mai ƙyau. Alamomin tarin fuka, na farko yin tari fiye da sati biyu, rashi nauyi ba tare da dalili ba, gajiya zazzaɓi da zufa.

Understanding the genesis of Christian mentoring. Abun da ake nufi da shi shi ne fahimtar asalin jagorancin kirista, yana nufin gano tushi ko farawar tsarin koyarwar da jagorancin addinin kirista. Jagorancin kirista yana nufi tsarin taimakawa wani ɗan ƙasa na kirista ta hanyar ba shi shawara koyarwa da goyon baya domin ya inganta cikin imani da rayuwar addini. Asalin wannan rayuwar yana da tushenni a cikin koyarwar Yesu kiristi da almajiransa Idan Yesu ya jagorance su yana koya musu daraja na Ruhaniya da kuma yadda za su taimaki wasu. Jagorancin kirista yana nufin ci gaba da wannan tsarin ciki al'umma idan mutane ke taimaka ma juna domin ci gaba.

Understanding food labels, idan aka ce Understanding food lebels shi ne fahimtar lambonin abinci yana nufin sanin ma'anar bayanai da ake rubutawa a kan lambobin abinci, suna dauke da mahimman bayanai game da sinadari da abinci ke dauke da su, yawan ke clori kitson mai, sikari sinadari gina jiki kamar vitamin da ma'adanai da kuma yadda abinci shafar lafiya jiki. Fahimtar lambobin abinci yana taimakawa mutum wajen yin zaɓuɓɓukan abinci masu ƙyau da ƙara lafiya musamman ga wadan ke buƙatar kulawa ta musamman kamar bin diets na musamman ko.masu fama da cututtuka kamar ciwon sikari ko hawan jini.

Unusual symptoms of lucamia, idan aka ce Unusual symptoms of lucamia daga cikin alamomin wanda ake gani na sarƙewar jini ga su kamar haka. Na farko akwai ciwon jiki ko rashin lafiyar jiki zai iya zama kamar ciwon mara ko ƙasusuwa wanda ba ya canzawa ko yan daɗa karuwa. Na biyu shi ne sanya fata. Fatan na iya yin ja ko kuma kumburi ko bayyanar da ja ko wata kala a fata. Na uku gajiya ko kasala mai tsanani na rashin kuzari ko kuma gajiya ko kuma kasala fiye da yadda aka saba. Na huɗu ciwon kai da amai. Na biyar zubar jini ko gajiya da rauni. Na shida za ka iya samun kunburin jiki hannu kafa da sauran.

Vaccination, idan aka ce Vaccination ana nufi allurar riga-kafi. Alluran riga-kafi tana nufin aiki ba da allura ko magani ga jiki domin kare shi daga wasu cututtuka. Wannan na iya kasancewa ta hanyar allura ko riga-kafi ko shan magunguna, wanda ke taimakawa jiki wajen. Kariya daga ƙwayoyin cutaga wasu daga cikin kalokin riga-kafi da ake bayarwa na farko shi ne riga kafin shan inna wato polio yana hana kamuwa da cutar polio. Na biyu riga-kafin ciwon hanta, wato hypothesis B ana kamuwa da cutar hanta. Na uku riga-kafi ƙyanda missiles yana hana kamuwa da cutar na kwangolo. Na huɗu riga-kafi tetanus. Biyar riga-kafi encliuezer

Vaccination and immunizations campaign, abun da ake nufin Vaccination and immunizations campaign yekuwa a kan riga-kafi, yekuwa na ƙarfafa garkuwar jikin na nufi shirye-shiryen da hukumomi da ƙungiyoyi ke gabatarwadon samar da riga-kafi ga al'umma da kuma wayar da kan mutane game da mahimmanci riga-kafi. Wannan tana nufi rage yaɗuwar cututtuka da kuma taimawa wajen kare lafiyar jama'a, campaign na riga-kafi ya haɗa shirye-shiryen riga-kafi na farko kenan. Wayar da kana al'umma. Na uku tsare-tsaren hana yaɗuwar riga kafi. Huɗu gudanar da ƙoƙari na musamman domin aiwatar da shi cikin nasara. Campaign na riga-kafi yana taimakawa wajen rage yaduwar cututtuka kare garkuwar jikia ciki al'umma.

Vaccination myths, abun da ake nufi da Vaccination myths shi karairayin da ake yaɗuwa game da alluran riga-kafi. Akwai wasu ƙarairayin da ake yaɗuwa game da allurar riga-kafi. Waɗannan ƙarairayi na iya sa mutane su ji tsoro yin riga-kafi ko.ma su guje mata. Karairayin da ake yaɗuwa ga su kamar haka, riga-kafi yana haifar da cututtuka, wannan ƙarya ce, riga-kafi yan taimakawa ne wajen kare jiki daga cututtuka ba ta haifar da su a wasu lokuta. Ƙananan alamomi na iya bayyan bayan an yi alluran riga kafi mafi ksmar dan zazabi. Na biyu riga-kafi na haddasa cultism wannna ƙarya ce babu wani ko wata hujja da ko dalili dangane da ita. Na uku yin riga-kafi yan ada haɗari fiye da amfaninsa, wanda wannan ƙarya ce

Ah idan aka ce jadawalin allurar rigakafi yana da matuƙar muhimmanci don kare lafiyar jariri, yara da kuma manya daga cututtuka masu saurin yaɗuwa. Ga jadawalin rigakafi na yau da kullum kamar haka: Na farko shine kwanaki, daga ranar da aka haifi jariri zuwa kwana bakwai da haihuwa za a yi mashi allurat tarin fuka da rigakafin shan inna na farko. Ahh wata shidda, bayan wata shidda za a yi ma jariri allurar rigakafin na shan inna da kuma allurat sarƙewar numfashi da kuma allurat ciwon hanta. Bayan wata goma za a mashi allurat shan inna ta biyu da ta numfashi ta uku.

Idan aka ce vector control a Hausance yana nufin ƙwazo ko hanyoyin daƙile yaɗuwar ƙwari ko dabbobi dake ɗauke da cututtuka. Wannan yana iya haɗawa da amfani da magungunan feshi wato insecticides don koshe don kashe ƙwari kamar sauro, kuɗin cizo. Na biyu hana ƙwari samun wurin zama ta hanyar tsaftace muhalli. Na uku amfani da gidajen ƙwari wato kamar gidan sauro don kare kai daga cizon sauro. Abu na huɗu sarrafa ruwa da hana taruwa, taruwar ruwa don hana ƙwari kamar sauro yin ƙwai hanya ce mai mahimmanci wajen hana yaɗuwar cututtuka kamar maleriya, zazzaɓin cizon sauro da sauran cututtukan da ƙwari ke haddasauwa. Wannan kaɗan kenan daga cikin vector control.